Dɔbɔ ne pɔgebɔ su la bonɔglɔ, ka ba mine seŋ dakogiri suŋ, ka daga biŋ a ba niŋesogɔ, ka dɔɔ a vuuni a noba niŋesogoŋ, ka ba mine vɔɔle kpa woore kyɛ ka mine ba vɔɔle kpawoore.

lɔ tɛɛtɛɛ die vũũ. Ka a mine e zeere ka amine are deir poore. lɔzeɛ zoree sokoɔraa zu ka noba meŋ kyɛnɛa sokpoŋ zu. Ka ba mine su bompeɛle, ka ba mine meŋ su boma ka a e bondoɔ.

Dɔbɔ bata are la deŋdeŋ. Ka ba su kparre kaa yi taa, ka ba haa eŋ nimigell, ta hɔgele kpoglo kaa e peɛle, kurikpoŋ kaŋa la ka ba nyɔg bayi nyɔge taa, ka kaŋa piri wɔɔkye, ta kaa kaŋa meŋ gɔleŋ be a lambori ra a are.

Dɔɔbilii banaare be la mane noɔreŋ a ɔnnɔ kõɔ. Ba de la a ba bootiri tuŋ a kõɔ poɔ. Ba mine taaɛ bootikuree ba mine meŋ booti orɔbare. Ka bayi bootiri e peɛle tɛ ka kaŋa meŋ booti a yi bɛŋenoo.

Noba are la kãã emmo zie, ka ba mine pɛgele baagere, ka kaŋa seɛ muŋkuri sɔgelaa, ka bayi su kpare peɛle. Ka dɔɔ zɔŋ moto ka boma be a moto niŋesoga. lɔ pelaa are la a kãã emmo zie, ka noba a yɔ kyɛnɛ.

Bondirii be la perɛte poɔ. Ka nɛne bebe, ka mui bebe, ka bɛŋɛ bebe ka lɛgtus bebe, ka gyɛnlee bebe, ka taaleɛ bebe, ka gyɛlpelaa a be a lombori poɔ.

Bibiiri banii zeŋ la dɛre naŋ biŋ tiili dankyini. A dare eɛɛ pelaa. Kaŋa seɛɛ kurdoɔ, ka kaŋa de o nuur dɔgle o gbɛbɛrɛ zuiŋ. Ka kaŋa seɛ kuri kurkaakii. Kaŋa seɛɛ kurgbɛŋmaara, tɛ ka bompeɛle biŋ bayi niŋe sɔgɔ.